Biiri banaar na oonɔ kõɔ baa poɔ k'a kaŋa a vɔgele zupili kyɛ dɔɔ teŋɛ. K'a kaŋa kõɔ bon-ɔɔna eɛɛ kuruu, a kaŋ meŋ buluu. A kaŋa meŋ rɔba bompelaa.

Dɔba bayɔpoĩ na enna solapanɛl kyanse zu. Ka nembanuu vɔɔl zupille k'a waa bondɔrr. Ka ba bayi meŋ ba vɔɔle zupille. Nembayi meŋ la zeŋ la a solapanɛl zu k'a kaŋa vuun a zɛl boŋkaŋ.

Tontonemͻ banii la are. ka banaare vͻgele zupili peԑle, ka banaare meŋ vͻgele zupili zeere. Ka kaŋa su kpare zeԑ ka ba kyԑlee su kpare ka a yi ŋa zԑvaare kparoŋ.

Dͻͻ la bini sola panele ŋmenaa poͻŋ. A kaŋa e boŋkpoŋ ka a kaŋ meŋ waa bombile. A o nu doloŋ meŋ sԑŋ baateԑ la biŋ la a be. A mine eԑ bombԑrԑ ka a mine meŋ bombilii.

Pͻgesaraa naŋ zeŋe baŋgolo zu, a zeŋ koseŋ dakogi zu a su bonsͻgelͻ kyԑ diire laapotͻpo naŋ biŋ o niŋe sogͻ, ka dãã meŋ o nugͻͻ sԑŋ kyԑ ka o kaara a laapotͻpo poͻ.

Zie la ka vũũ di, ane lɔɛ zaa. A lɔɛ menɛ waa la lɔbɛrɛ kaa mine e lɔbilii. A sobiri zu lɔɛ zoro la a sori zu, kyɛ ka noba kyene ganna a sori. A lambori sɛŋ nebɛ menɛ yi te are laa be ka a lɔɛ menɛ meŋ la biŋ biŋ kɔge ba.

Dɔɔ ane bibilee la zeŋ, kaa dɔɔ a dɔɔ teŋɛ kyɛ pone a o nu toowogi a kyaagyire, ka bibilee meŋ are are kɔge o, a kaŋ ba su kparoo. A bie kaŋ gbie dumo, ka kaŋ meŋ zeŋ teŋɛ. Kyɛ ka ba kyɛlee na are are.

Bibiiri bata a de pɔge naŋ zeŋ a bie pɛgle la solar panel kyɛ ba biŋ waalensi a ba nimitɔɔreŋ ka a bibiiri a ne a pɔge zaa a laara.